A wannan hoton za mu ga yara da yawa suna guda domin tafiya gida. Da alama yaran suna gudu ne saboda nishaɗi da walwala da kuma annashuwa. Mafi yawancin yaran shekarunsu yana ƙasa da shekaru goma sha biyar ne, daga cikin su akwai yara maza akeai kuma yara mata. Sannan kuma akwai wanda shekarunsu bai kai ko da shekaru goma ba. Ga alamu dai yaran sun taso ne daga wani guri da ya yi kama da wuri ibada ko kuma wurin koyar karatu. Yaran suna tafiya mafi yawancinsu babu takalma a ƙarfafunsu, da yawansu wurin da suke zaune ya yi kama da kauye ko kuma karkara. Saboda yanayin inda suke binkan hanyar da suke bi da kuma duba da abubuwan da yake bayansu kamar gida mai rufin kwano da kuma ciyawa, da alamu yanyaun yana nuni da yanayi ne na lokacin ruwan sama ko kuma damuna. Ga alamu idan an tashi daga makaranta koyan karatu kenan ko kuma coci wurin ibada yara suna tafiya da gudu ne domin ƙoƙarin isa gida ko kuma su yi wasnni a kan hanya kafin su karasa gidajensu.